borrote uduunne borrote uduunne yaa mayyate borrote uduunni hiitooho borrote uduunneeti yinanni woyte lawishshaho borreessirate horoonsi'nanniha borrote uduunneeti yinanni borrote uduunneeti yinanni woyte roso rosate babbaxewo coye borreessirate horoonsi'nanniho

elekitiroonikise. elekitiroonikise yaa mayyaate elekitiroonikise yaa hiittoote elekitiroonikise yaa babbaxxitino garinni loonsoonniti manchi beetti angatenni loosinota elekitiroonikisete yine horoonsi'neemmo elekitiroonikise manchi beettira lowo horo uyiitannosi mini giddono loosirate lowo horo afidhino.

Maashinubba, maashinubba yaa mayyate ,maashinubbate yineemmoti babbaxxitino garinni maashinubbate dani no yaate lawishshaho mini giddo horonsi'neemmoti buna uduleemmoti maashine no gobbani horonsi'neemmotino babbaxxitino maashinate dani no yaate lowo horo affineemmoti maashinubbate dani no yaate.

agatto agatto yaa mayyaate agatto yaa hiittoote agattote yinanni woyiite babbaxxitinoti duucha agattote dani no yaate agatto yaa manchi beetira lowo horo utiitannoti agattote dani no yaate.

seensille seensilleho yaa mayyaate seensilleho yineemmo woyiite babbaxxino seesiinssanni seensilli no yaate uullate iimaanni seesiinssanni babbaxxino coy no manna seesiinssanni mine ikko seesiinssanni seensilleho yineemmo coy batinye haammata coyee aannonke

Hodhishshanna, hodhishshanna yaa mayyate, hodhishsha yineemmo woyte mite gobbanni wole gobba hara hasi'nuummoro massanoha hodhishshaho yineemmo, hodhishshaho yineemmohu addi addi danire horo aanohu hodhishshu dani no yaate.

biifisa biifisa yaa mayyaate biifisate yaa ayiiti biifawoohu biifinsayiihu ayiiti biifisate yineemmoti batiny horo afidhewoo biifinsayiihu mine biifinsanni manna biifinsanni doogo biifinsanni babbaxxinore biifinsanni

Muronna lalo Muronna lalo ya mayate Muronna lalo ya hitote Muronna lalote yinayi woyite manchi betira iko babaxitino lubo norichira horonsirate hasisanote Muronna lalo lowo horo uyitanote yate

Safote latishsha, safote latishshi yaa mayyate, safote latishshati yineemmo woyte manchi beettira kaima ikkinoha looso loonsaniha safote latishshati yine woshshineemmo . safote latishshi yaa maayi horo noosi?

Dadalo dadalu ya mayate dadaloho yinanihu manu heshosi woyesate losano losoti dadaloho yinanni woyite babaxino garini dadananihu garu no mine ofoline dadalayhu hanayi dadalayhu dadalu gari babaxanohu no yate

amma'no amma'note yaa mayaate amma'note yineemoti mittu manch umisi fajjonii amma'nannota amma'note danaati yine woshshineemo amma'note yineemo woyiite manchu umisi fajjootinii baxe amma'nanota amma'note yineemo.

odoo odoo yaa mayaate odoote yineemo woyiite barra ikke hosinnore hawarro odoote garinni ikkine mimitoho sayiinsanni maciishammeemmoti odoote dani no yaate odoo uuyiitanonketi horo no babbaxitino horo no yaate

muuziiqa muuziiqaho yaa mayaate muziiqaho yaa hitooho muuziiqa yaa mayiiniho muuziiqaho yaa mitte gobbara woy mitte dagara maciishinanni basete heene maciishinanni dimtse huuro woy babbaxino faarso sirba muuziiqaho yinanni.

Godolle gode ya mayate godole ya hitote godole ya mayi godolate godolete ya hito danite godolete yinayi woyite babaxitinoti godolete daninna hamata godole no yate

Minenna gallanni mine, minehonna gallanni mine yaa mayyate, minehonna gallanni mine yaa manchi beettira gallate loosirate heerate horonsirano bayichoti minenna gallanni mine yaa jawa horo afirinoho.

ko"atte ko"attete yaa mayyaate ko"attete yineemmoti mayii horo noose ko"attete hiittoo garite ko"attete yinayii woyiite yaa manchi beettira babbaxxitino garinni lekkate wodhinanniti ko"attete dani no yaate ko"atte manchu oossora lowo horo uyiitannote.

Muuziiqa muuziiqaho yaa mayyaate muuziiqa yaa mayi daniho muuziiqaho yaa babbaxxitino huuro macciishshinanniho muuziiqaho yaa faarso sirba lawannore muuziiqaho yine woshshinanni

Tuqu xaadoshe, tuqu xaadoshe yaa mayyate ,tuqu xaadoshi yaa hiittoho, tuqu xaadosheti yineemmohu manchu beettira maa aanosi, lowo horo afirinoho mannu giddonsatta xaade hasaawano doogo xaadosheho yineemmo.

hara daa"atanna darama yaa mayyaate hara daa"atanna darama yaa manchi beetti noo basenni ka"e wole base harate hara daa"atanna darama yaa wole gobbanni bayiicho qayyadhate yaate.

kalaqonna qooxeesa kalaqonna qooxeesa yaa mayaate kalaqonna qoxeesaho yinayiiwote hiitoowaati kalaqonna qoxeesaho yaa =mayi horo aanno kalaqo hatee basera qooxeesisera uuyiitanno horo heexayo yaate.

Odoo, odoo yaa mayyate, odoo yaa hiitto garite ,odoo yinanni woyte manchi beettira babbaxxitino horo saysanotta odoote yinanni ,odoote yinanni woyte maccishshinonkire maccishshinannite babbaxxitino gobbara ikkinore anfeemmotta odoote yine woshshineemmo.

owaante owaantete yaa mayyate owaante yineemmo wote babbaxitino towaanyote yaate owaante uyiitannonketi babbaxitino horo no yaate babbaxitinoti owaante woy horo uyiitannonketi no yaate.

Hodishana hodhishaho yinemo woyite manchi beti wole gobanni wolewa haratte woy dogote harate horonsiranoha hodhishaho yine woshinemo hodhishu manchi betira ano horo nosi hodhishaho yinemohu lawishaho xexerisu kamelaho

daganna maate daganna maatete yaa mayyaate daganna maate yinay woyte hiittoote daganna maate may gari xawishshi noote daganna maate yaa mitte gobbara heeranno manna dagate woy maatete yinanni.

sumuda. sumudaho yaa mayyaate sumudaho yaa hiittooho sumudaho yinayii woyiite mitte basera uurrinse worranniha sumudaho yinayii sumudaho yinayii woyiite manchi beettira xawinokkire xawisannorichooti lowo horo noosiho yaate.

Daganna matte dagana matte ya mayate dagana matte ya hitote dagana matte ya ayiotti dagana matte yinanni woyite mitte daga woy mitte gossa gido hedhanita dagate woy matete yinanni

daganna maate daganna maate yaa mayaate dagatenna maatete yine woshineemo woyiite mitte gabbara heeranno manna dagatenna maatete yine woshshinanni daganna maate yaa mannaho kalaqamuni heeranno manati

bununna bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mine yaa mayaate bunu minenna sagalete mine yaa manch beetti offolle horonsirannoha sagale shoo'mannowanna buna agannowaati sagalenna bunu mini lowonta lowo horo aano manchu beettira

afantino gashshaaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwate yaa mayyaate afantino gashshaanonna annuwa yaa albi yannara gobba gashshite sa'inoreeti yaate

loosoho yaa mayyaate loosoho yaa hiittooho loosoho yaa manchi beettira lowo horo aannoho manchi beetto marinokkiwa masse iillishannoha babbaxxino garinni loonsanniha loosoho.

mini uduunne mini uduunne yaa hiittooho mini uduunni yaa maaho horoonsi'neemmoho mini uduunni yaa mayyaate mini uduunni mini giddoonni loosi'neemmoho horo aannonkeho yaate

Oddo oddo ya mayate oddote yinemoti manchi betira babaxino afansha anfemoti oddoteniti oddo babaxino basera honsumoro oddotenni lowore macishinemo oddo uyitanonketti lowo horo no yate

supermarikeetete mirte supermarikeetete mirte yaa mayaate supermarikeetete mirte yaa hiitoote supermarikeetete mirte manch beettira mayi horo noosete supermarikeetete yaa mayee horo uyiitanonke supermarikeete.

Dagana maate, dagana maate yaa mayyate daganna maate yaa hiittote dagana maatete yinanni woyte manchu beetti babbaxxino garini heedhani dagatena maatete yinanni ,dagana maate mite gobbara heedhanotta dagana maatete yine woshshinanni.

umu danancho. umu danancho yaa mayyaate umu danancho yaa hiittooho umu dananchooti yinannihu mayii gariho umu dananchooti yinayii woyiite kalaqamunni manchu beettira fulannoha umu dananchooti yinanni.

Daganna maate, daganna maate yaa mayyate ,daganna maate yaa hiittote, daganna maate yaa mite gobbara woyi mitte daga giddo heeranoha dagatenna maatete yine woshshinanni, dagana maate yaa babbaxxitino garinni mittimmateni heerano yaate.

Hodhishshanna, hodhishshaho yinannihu maati, hodhishshu maayi horo noosi, hodhishshaho yinannihu manchi beettira babbaxxitino kaa'lo assanoho ,hodhishshaho yinanni woyte babbaxxitino manchi beettira aanoho horo noosiho yaate.

Muronna laalo, muronna laalo yaa maati ,murotenna laalote yinanniti lowo horo uyittanote ,murona laalo kalaqamuni kalaqante manchi beettira itate babbaxxino looso loosirate horonsi'nannite.

boohaarranni mereersha. boohaarranni mereersha yaa mayyaate boohaarranni mereersha yaa mannu mitte maate ikke woyeemmi woy sagalete mine ikko mannu ofolle boohaaranni mereersha woy ganbo yine woshshineemmo.

tuqu xaadooshshe tuqu xaadooshshe yaa mayyaate tuqu xaadooshsheeti yinayii woyiite manchi beetti ganba yee xaadannowa tuqu xaadooshsheeti yinanni tuqu xaadooshsheeti yinayii woyiite manchi beettira lowo horo aannoho yaate

minenna gallanni mine minehonna gallanni mine yaa mayaate minenna gallanni mine mayi horo noosi mayi horo aanno mineho yineemo woyiite manna wosinchu dayiiro axxineemoha minenna gallanni mineet yineemo mineho yineemo woyiite kushiinimma xaqa'mineemoha woyeemi sagale loosirate horonsi'neemo.

Baadi xaga, baafi xagga yaa mayaatte, baadi xagga yaa hiitotte, baadi xagga yineemo woyite mine manchu udule babaxino garinni hase loosanotta baadi xaggati yinnanni, manu xiwaninsara xagisiranotta baadi xaggati yinnanni

bunu minenna sagalete mini. bunu minenna sagalete mini yaa mayyaate bunu minenna sagalete mini yaa babbaxxino garinni manchi beettira lowo aannoho bunu minenna sagalete mini yaa buna anganniwa sagale saga'linanniwa yaate.

Sagale, sagale yaa mayyate, sagale yaa hiittote, sagale yaa maati, sagale yinanni woyte manchi beettira qara ikkitinoti sagalete, sagalete yinanni woyte kalaqamu lubbo noori baalu saga'lanotta sagalete yinanni.

Hayina bude hayona budeho ya mayate hayona buduho ya maho hornsinemoho hayona budeho yinemo woyite manchi betira horonsinemoho hayotena budeho yinemo woyite mitte gobara woy mite qalikera horonsinemoho

muziiqa muziiqaho yaa mayaate muziiqaho yineemo woyiite faarso, zefene ikinori babbaxino sirba lawinohu muziiqu dani no yaate hakkuri muziiqu aanonketi babbaxitinoti horo heedhanosi muziiqaho yaa babbaxitino garinni maciishineemo dimtsetinna woy huurooti yaate.

daganna maate. daganna maate yaa mayyaate daganna maatete yinanni woyiite mitte gobbara heedhannota dagate woy maatete yine woshshinanni daganna maate mimmito kaa'lante mitteenni heedhanno manna dagatenna maatete yine woshshinanni.

Biifissa, biifissa yaa mayyate ,biifissa yaa hiittote, biifissate yinanni woyte mayi garinni biinfanniro biifissa kultano ,biifissate yaa manchu beettira hakko babbaxxino bayicho wodhinanniricho biifissate yinanni

Daganna maate, daganna maate yaa mayyate ,daganna maate yaa hiittote, daganna maate yaa hiikkuriti, dagana maate yinanni woyte mite daga giddora heeranoha dagate woyi maatete yinanni.

daganna maatete daganna maatete yaa mayyaate dagatenna maatete yineemmo woyiite mitte gobbara noo manna dagatenna maatete yine woshshineemmo daganna maate yaa maate yaa mitte maatete mini giddoonni heedhanno maateeti daga kayiinni gobbate giddoonni heeranno manna dagatenna maatete yine woshshineemmo.

Amma'no. Amma'note yaa mayyaate? Amma'no yaa duucha gari Amma'note gari no yaate. Amma'note yinanni woyiite mannu umisi umisi amma'note daninna gari no yaate.

muronna laalo. muronna laalo yaa mayyaate muronna laalote yineemmo woyiite babbaxxitino garinni kalaqamunni kalaqante manchi beettira lowo horo uyiitannote muronna laalo yaa manchi beettira ikko kalaqamu saadara horo uyiitannote.

Owaante owaante yaa mayaate owaantete yineemowoyiite babaxitinoti Owaantete garinna dani no yaate owaante yaa toanyote toanyote yineemo woyiite babaxinoricho owaante assineemmo woy toanyo assineemorichooti.

koatte koaatete yaa mayyaate? koate yaa hiittote? koaate yaa manchi beettira may horo uyitawoote ?koaatete yaa manchi beetti lekate wodhanno uduunnichooti, koaatete yinanni woyte manchi beettira lowo horo noosete.

Safote latisha safote latisha ya mayate safote latisha manchi betira hasisanoho kaima asime safote latishati yine woshinemo safote latishi isi mati babaxino horo anoho

mininna biirote uduunne. mininna biirote uduunnicho yaa mayyaate mininna biirote uduunnicho yaa hiittooho mininna biirote uduunnichi may horo aanno mininna biirote uduunnicho yineemmo woyiite babbaxxitino horo noosiho.

seesa seesa yaa mayaate seesa yinayiihu maati sesaho yinaayiwote sesaahu ayiiti seesa yinanni wooyiite babbaxino garinni mannu umisira seesanno dana seesaho yinanni.

muro murote yaa mayaate murote yaa hitoote murote yineemo woyiite manch beettira kalaqamunni lowo horo uyiitannote lowo horo afi'neemota murote yine woshshinanni murote yaa babbaxitinota saadateno mannahono horo uyiitannote yaate.

ko"atte ko"atete yaa mayyaate ko"atete yaa hiittoote ko"ate yaa may horo noosete ko"atete yinayii woyiite manchi beetti lekkate wodhannota uduunnicho ko"atete yinanni koa"tete lowo horo noose.

afantino gashshanona anuwa afantino gashshanona anuwa yaa maayate afantino gashshanona anuwa albi yanara gashsho gobba gashshite saino anuwa afantino gashshanotinna anuwate yine woshinanni

politika. politika yaa mayyaate poletikaho yaa hiittooho poletikaho yaa mayii horo noosiho poletikaho yinayii woyiite manchi beetti hasaawanno hasaawa ganba assine poletikaho yinanniho poletiku manchu beettira lowo horo babbaxxitinota aannoho.

Babbaxxino dani uduuncho ,babbaxxino dani uduuncho yaa mayyate babbaxxino dani uduunchi aanoti horo noosi umisi ikkitinoti horo noosi.

Odoo. odoo yaa mayyaate odoo yaa hiittoote odoote yineemmo woyiite babbaxxino coyiibba gamba assine odoote garinni sayiinseemmota manchi beettira babbaxxitino hajo babbaxxitino horo uyiitannote odoote yineemmo

muro. muro yaa mayyaate muro yaa hiittoote muro yaa mayii garite muro yaa manchi beettira kalaqamunni kalaqante babbaxxitino horo uyiitannote murote yinanni muro yaa itateno horoonsi'nannite babbaxxinoricho loosirate muro horoonsi'nate.

hayyonna bude hayyonna bude yaa mayaate hayyonna budeho yineemo woyiite mitte gobbara horonsi'nannihu hayyonna budu no yaate lawishshaho affini yinannihu budu no yaate

baattote ofollanna taarikese woye dhaggese baattote ofollanna dhagge yaa mayyaate? baattote ofollanna dhagge yaa manchi beettira babbaxxino garinni kalaqamunni ilaalaame xe"ichaamenna gooriittaame ikkite kalaqantinota baattote ofollanna dhaggete yinanni

Hara, daa"atta, darama ,hara daa"attonna darama yaa mite gobba ha'ne daa"attannitenna darame wolewa ha'nannite yaate hara da"aatta yaa babbaxxitino horo noosete.

amma'no amm'no yaa mayyate amma'no yaa yinannirich babbaxitinnote amma'note daninna gari no yaate hatti baalantinni umiseha ikkinohu amma'note dani no yaate

looso loosoho yaa mayaate loosoho yaa hiitooho loosoho yaa mayi horo aannoho loosoho yinaniwoyiite lawishshaho manch beettira kaima assire loose lophanno danaati woyi doogooti yaate

mininna dubbu saada mininna dubbu saada yaa hiikkuriiti mininna dubbu saada yaa babbaxxitino horo uyiitannote mininna dubbu saada yaa hiittoonni amandanniro mininna dubbu saada hiittoowa heedhanno

baattote offolonna xagge baattote offolonna xaggete yaa mayaate baattote offolonna xagge yaa hiitoote baattote offolonna xagge yaa kalaqamunni gooraame, ilalaamenna xe"ichaame ikkite kalaqantinote.

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yaa mayyaate mininna biirote uduunnichooti yineemmohu hiittooho mininna biirote uduunnichooti yineemmohu haqqunni loonsoyiiha ikko babbaxxino loosii loonsoonniha mininna biirote uduunnicho yine woshshinanni.

Ama`no ama`no yaa mayate aman`ate yinani woyiite manchi beetira babaxitinoti aman`ote gari no yaate manchu umisi garini fajje amananoti aman`ote dani no yaate

Owaante, owaante yaa mayyate, owaante yaa hiittote ,owaante yaa mayi garite ,owaantete yinanni woyte babbaxxitino horo noose manchi beetti owaante woyi towaanyo afirano woyi hasiirano yaate.

Hodhishshanna, hodhishshaho yineemmo woyte mayyate, hodhishshaho yineemmo woyte manchu beetti kawini ka"a higanni hodhanohu hodhishu daninna gari no yaate ,hodhishshaho yineemmo woyte lawishshaho la'nuummoro Xexerisu Kaameelu no yaate.

Superimaarketete mirte, superimaarketete mirte yaa maati, superimaarketete mirte mayi horo uyittano, superimaarketete mirte hiittote ,superimaarketete mirte mayi horo afidhino

muziiqa muziiqaho yaa mayyate moziiqaho yineemmo woyte babbaxitinno huuro macciishshiisshannonkeha muziiqaho yineemmo muziiquaannonketi babbaxitinno horo noonke

looso loosoho yaa mayaate loosoho yaa hiitooho loosoho yineemo woyiite mittu manchira woye mitte gobbara loonse lophinanni manch beettira ka"ima assinne looso loonse hasiisannoha loosoho yine woshshineemo

Adawu agarano adawu agarano ya mayate adawu agrani ya aioti adawu agarano ya hitoreti

seensille. seensille yaa mayyaate seensilleho yinanni woyiite hiittooho hiittoo horo noosi seensilleho yinanni woyiite ayi seesanno seensilleho yinanni woyiite manchi beetti umosi biifisate seesannoha seensilleho yinanni

Dagana maate, daganna maate yaa mayyate ,dagana maate yaa hiittote dagana maate yaa mayi horo affidhinote, dagana maate yaa mite gosa giddo heedhanotta dagate woyi maatete yinanni.

Mini uduunne, mini uduunne yaa mayyaate? mini uduunne yaa hiittoho? mini uduunne yaa loosirate ikko babbaxxino bayiicho horonsi'nanniha mini uduunnichooti yinanni.

Hara daato darama hara daato darama ya mayate hara daato darama ya manchi betira hitote hara daatonna darama yinayi woyite mitte gobanni wole goba harate

minenna gallanni mine minenna gallanni mine yaa mayyaate minehonna gallanni mine yinayii woyiite manchi beetti heerannowa babbaxxitino looso loosirannowa minehonna gallanni mine yine bandanni minehonna gallanni mine yinayiihu manchi beettira lowo horo aannoho.

hodhishshaho yineemo woyiite mayaate hodhishshaho yaa maaho horonsi'neemoho hodhishshaho yineemohu mannu wole gabbanni wole gobba harannoho hodhishshaho yineemohu manch beettira lowo horo aannoho hodhishshaho yaa kaameelu lawishshaho xexerisu babbaxinoho

Biifisa biifisa yaa mayyaate? biifisa yaa mitto bayiicho biifisate, biifisa yaa mittu manchi looso loose biifisa biifisate yinanni biifisa biifisatewiinni afi'neemmo horo lowoti noonke

sagale sagale yaa mayyaate sagalete yineemmo woyte manchi beettira umo ikkinohunitenna qara ikkinote itatenna heeshshote xaqqantawote horoonsi'neemmote yaate sagale yaa duuchu gariti horo noose

muronna laalo muronna laalo yaa mayyaate muronna laalo yaa hiittoote muronna laalo yaa manchi beettira mayii horo uyiitanno muronna laalo yaa kalaqamunni afi'neemmote

tuqu xaadooshshe tuqu xaadooshshe yaa mayyaate tuqu xaadooshsheeti yinayii woyiite manchi beetti ganba yee hasaawate injaannowa tuqu xaadooshshe assiranno tuqu xaadooshshi beettira lowo horo aannoho tuqu xaadooshshi babbaxxino giddosita mannu hasaawannowaati

Superimaarketete mirte, superimaarketete mirte yaa mayyate, superimaarketete mirte yine woshshineemmoti babbaxxitinoti sagalate mini woyimi ikkinoricho fanne afolline loonsaniha woyi daddalani looso superimaarketete mirteti yine woshshineemmo.

Safote latisha safote latisha ya mayate safote latisha yinayi woyite hitoho safote latisha yinayi woyite manchu betira kaima ase losirate safote latishi

roso rosoho yaa mayaate rosoho yaa hittooho rosoho yinayiwote may gariho rosoho yinayiwote babbaxino rosichi noona rosoho yinani woyiite babbaxino garinni manchu beetti egennote bu"icho afirannoha rosoho yine woshshinanni rosoho yaa manch beettira lowo horo aanoho.

amma'no amma'note yaa mayyaate amma'note yaa hiittoo garite amma'note yinanniti babbaxxitinote amma'note dani no yaate manchu baxe fajjeenna umosi amma'nannota amma'note yine woshshinanni

Boharanni merershi boranni mererisha ya mayate boharanni merershi ya manchu beti hesho imani boharanni merershi lowo gesha hasisano boharanni merershi ya babaxino garini sayinsanni ofoline hasawa asinaniwa boharanni merershi yinanni

minenna gallanni mine minenna gallanni mine yaa lamewa beenkiro minenna gallanni mine mine yaa qishi'nanno mine sagale loosi'nanni mineeti yinummoro gallanni mine gonxanni mineeti yaate lamunku lowo horo uyiitannonke

Hodhishana hodhishaho yinahu isi mayate hodhishu ya isi mayira horisiniyahi hodhishaho yinayahu mitte basenni wolle base harate manchu betira kallo asanoho hodhishaho yinanihu manchi betira lowo horo nosiho

maxaaffa. maxaaffa yaa mayyaate maxaaffate yaa hiittoote maxaaffate yinayii woyiite manchi beettira may horo uyiitanno maxaaffate yinanni woyiite babbaxxitinoti buunxote maxaaffa no. maxaaffate yinayiiti manchi beettira lowo horo uyiitanno

Hayyona bude hayyona bude yaa mayate hayona bude hiitoho hayona budeho yinemo woyite manchi betira goba gobasi garini asinaniha hayyona budeho yinani hayona budu manchi betira lowo horo aano

kalaqonna qooxeesa kalaqonna qooxeesaho yaa mayaate kalaqonna qooxeesaho yaa hakko basera heedhanno bayiico kalaqonna qooxeesaho yinanni kalaqote kalaqame heeranohanna qooxeesasi kalaqonna qooxeesaho yinanni.

amma'no amma'no yaa mayaate amma'note yineemoti babbaxitino amma'note garinna dani no yaate amma'no yaa manch beeti amma'ne heeranno amma'note gari no yaate

Babaxitino dani udunichi babaxino dani udunicho ya mayate babaxino dani udunichi ya wolu wolu garihu manchi betira lowi hori anohi babaxino dani udunichi umisi gari udunichimasi horonsinaniho

Aman`o aman`ote yaa mayate aman`ote yaa hiitote aman`ote yaa mayi horo uyitano aman`ote yinani woyite mittu manchi woyi mitte gosa umose fajite uyitanota aman`o aman`ote yine woshinani

Electronkse electronkse yaa mayate electronksete yimeemo woyite babaxitino electronksete dani no electronkse uyitanoti babaxitinoti batiyne horo noose yaate electironkse horo uyitano yaate.

daddalo daddaloho yineemo woyiite mittu manchira ka"ima ikkine ka"ima assine la'numoro manchu beeti daddale heeshosi woyeesanno dogooti yaate daddaloho yineemo woyiite gobba lossatenna ilamano katama ikko lossate yine loonseemohu daddaloho yine woshshineemo.

minenna galanni mine minenna galanni mine yaa mayaate minenna gallanni mine yineemo woyiite minenna gallanni mine bandeemohu sagale loosi'neemo minenna goxanote goxichoho ikkanonke mine minenna gallanni mine bandeemo

hara, daa"atonna darama hara, daa"atonna darama yaa mayaate hara, daa"atonna darama yinanni woyiite hiitoo garite hara, daa"atonna darama yinanni woyiite manchu noo basenni wole base hara, daa"atonna darama yinanni.

koaatte, koaatte yaa mayyaate? koaattete yineemmohu lekkate wodhineemmorichooti koaate yaa manchu beettira wodhe milisanno lekkate wodhinanni uduunnichooti yine woshshinanni.

Safote latisha safote latisha yaa mayate safote latisha yaa hiitoho safote latishi mayi horo noosiho safote latisha yinemo woyite manchi beetira kaima asire safoteni latanoha loosiranoha safote latishati yinani

Hara daatona darama hara daatona darama ya mayate hara daatona darama ya mittu manchi mitte gobbanni no basenni kae wolle base hara woyi daatonna darama yine woshinanni daato kayinni babaxitino daato ilete laate asinanite

Seesa seesa yaa mayate seesa yaa manu babaxino garini umosi woyeesate seesano seesa seesaho yine woshinani manchu beetira seesate hasiisanorichi no yaate

sagale, sagale yaa sagale yaa hiittote? sagalete yinay woyte manchi beetti saga'le hee'rannote sagalete yaa manchi beettono ikko gobba saada ikko lubbo noo baali saga'lite heedhannota sagalete yine woshshinanni.

Maadhinubba, maashinubba yaa hiitotte, maashinubba yaa mayatte, maashinubbate yineemoti mayi horo noosete maashinubba manchu beettira lowo horo uyitanote maashinubbate yine woshineemo woyite minu gidoonna gobba horonsi'neemote

bohaaranni mereersha bohaaranni mereersha yaa mayaate bohaaranni mereershi yaa hiitoowaati bohaaranni mereershi lawishshaho manchu beetti milli yaanowa bohaaranni mereersha yinanni.

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yaa mayyaate mininna biirote uduunnichooti yine la'nanni woyiite manchi beettira biirote ikko mine horoonsirate horo aannoho yaate mininna biirote uduunnichi manchi beettira babbaxxitinota lowo horo aannorichooti yaate

hara daramma darattonna darama yaano hara daramma darattonna darama yaa hiitoote mayaate haranna hara hara darama darattonna darama yaa manchi beeti mitte gobbanni wole gobba darame hara hatto yine woshshinanni

superimariketete mirte superimariketete mirte ya mayi horo nosete superimariketete horo superimariketete mirte ya matti superimariketete mirte ya mayate superimariketete mirte manchi betira mayi horo uyitano superimariketete mirte ya manchi betira lowo horo afidhinote

babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnicho yaa mayyaate? babbaxxino daniuduunnicho yaa manchi beettira hasiisannoho horo aannoho babbaxxitino horo aannoho yaate babbaxitino dani uduunnicho yaa minigiddooni horonsi'nanniho yaate.

Politika politikaho ya mayate politikaho yinayi woyite mitte gossa woyi mitte daga hasabano hasawa politikaho yinanni politikaho mayi horo nosi politikaho yinayi woyite babaxitino manu hasawano hasawa politikaho yinanni

Faashine, faashine yaa mayyate, faashine yaa mite basera maayi horo uyittanote, faashinete yinanni woyte babbaxxino garinni uduunu gariti babbaxxinorichi faashinete yinanna dagganote faashine manchi beettira lowo horo uyittanote.

Looso loosoho yaa mayate loosoho yinayi wote mayi gariho loosoho yinayi woyite manchi beetira babaxitino horo aano loosoho yinayiwoyite manuni yaalate losire lophate loosu hasisano loosu lowo looso lowo horo aanonke.

Giwirinna giwirinnu yaa mayyaate? Giwirinnaho yineemmohu gate loosi'nannihu babbaxxano ceatto ce'nannihu giwirinnaho yine woshshinanni giwirinnu aannonketi babbaxxitino jawa horo noosi giwirinnunni afi'neemmoti batinye horo noosi.

ko"atte ko"atte yaa mayyaate ko"atte yineemmohu lekkate wodhineemmo uduunnichooti ko"ate yaa uyiitannonketi horo no yaate ko"attete yineemmo woyiite lekkankera wodhine millinseemmote

Bunu minenna sagalete mine, bunu minenna sagalete mine yaa mayyate, bunu minenna sagalete mine yinanni woyte babbaxxitino horo affi'nanniwa sagale buna affi'nanniwa bunu minenna sagalete mine yine woshshinanni manchi beettira lowo horo aanowati.

Amano amano ya mayate amanote yinemo woyite manchi betira hasire afate garinni hasirani amanano amono gari no yate amano manchi betira kaima ase amananotta amonote yinanni

borrote uduunne borrote uduunne yaa mayyaate borrote uduunne yaa hiittooho borrote uduunni yaa angate amande mitte borro borreessinanniha borrote uduunneeti yinayii borrote uduunne lawishshaho la'nummoro luuke babbaxxino biire babbaxxino irsaassa borrote uduunneeti yinanni.

minenna gallanni mine menehona gallanni mineet yineemohu hitooho minenna gallanni mine yaa mayi horo noosiho minunna gallanni mini babbaxino coyee loosi'neemowa minehonna hee'neemowa galleemowa gallanni mineeti yine woshinanni.

agatto. agattote yaa mayyaate agattote yaa hiittoote agattote yaa duuchu daniti no agattote yaa manchi beetti horoonsirannote agattote yinayii woyiite babbaxxitewoo daniti horo uyiitannoti manchi beetti ikko babbaxxino lubbo noorichi agannoti agattote yinanni.

Muronna laalo, muronna laalo yaa mayyate, murotenna laalote yineemmori hiittoreti ,murotenna laalote yaa manchi beettira lowo horo aanoreti ittateno sagalimateno xaqa'mineemmo horonsi'neemmoricho mannahono ikko saadate kalaqamu jiro ikkite nootta murotenna laalote yineemmo.

Minenna gallanni mine minenna gallanni mine yaa mayyate minenna gallanni mine yine beenkannihu woyi bandeemmohu sagale loosi'neemmo minenna galate ikkanno mine minehonna gallanni mine yine bandeemmo

mininna dubbu saada mininna dubbu saada yaa mayyaate? mininna dubbu saada yine babbande la'nummoha ikkiro mininna dubbu saada uyiitannonketi horo haammata noonke yaate mininna dubbu saada kalaqamunni afi'neemmote

Umu danancho, umu danancho yaa mayyaate? umu dananacho yineemmu kalaqamunni manchu beettira hee'rannoha umi dananchi noosi, umu dananchi manchoho meyaatera ikko labbahura umu dananchi hee'ranno.

Safote latishsha, safote latishshi yaa mayate, safote latishshati yineemmohu manchi beettira kaima assi'ne safote latishshini lophineemmoho safote latishshati yinne woshshineemmo.

Elekitiroonkise elekitiroonkisete yine woshshineemmohu maayyaate? Elekitiroonkise yaa babbaxxino uduunnicho loonseemmohu elekitiroonikiseteeti lawisjshaho saate raadio telewishiine lawinore elekitiroonikisete loonseemmorichooti.

Safote Latisha Safote Latishshi yaa mayyaate? Safote latishshaati yineemmohu mancho beettira kaima assine la'nannirichooti. manchi beettira safote latishshi aannoti horo no

Muronna laalo, muronna laalo yaa mayyaate? Muronna laalote yineemmo woyite babbaxxitinoti murotenna laalote daninna horono yaate.

Baadi xagga baadi xagga yaa mayyaate? Baadi xaggaati yineemmoti manchi beettira ikko saadate hayikkinsanniti baadi xagga no yaate mannu ragaanni loosantannoti baadi xagga no yaate uyitannoti horono noose.

minenna gallanni mine, minehonna gallanni mine yaa mayyaate? minenna gallanni mine yinannihu babbaxino horo aannonkeho, minenna gallanni mine yine beenkeemmohu sagale loosi'neemmo minenna galleemmo mine yine woshshinanni.

Odoo odoo yaa mayyaate odoote yineemmowoyite babbaxxitinoti odoote horo no yaate odoote yineemmowoyite manchi beetti odootenni maccishshinokkire macciishshanno odoo batinye horo uyitanonke yaate.

umu danacho umu danachi yaa mayyaate umu dananchooti yineemmohu manchi beettira noorichooti yaate umu dananchi manchi beettira kalaqamunni noohu

Dagana matte dagana matte ya mayate dagana matte ya hitote dagatena matete yine woshinemo woyite mitte gobaraa herano mana dagatenna mattete yine woshinemo

Elekitironkise, elekitironkise yaa mayate, elekitironkisete yineemmo woyte lowo horo noosete, elekitironkise yinne woshshineemmori manchi beettira horo aanorichoti, elekitironkise hamata horo uyittanonke.

Elekitironkise, elekitironkise yaa mayyate ,elekitironkisete yineemmo woyte lowo horo noosete, elekitironkise manchi beettira babbaxxitino horo uyittano ,elekitironkisete affi'neemmoti batinye hamatta horo noose.

Agatto agatto yaa mayyate agattote yineemmoti manchi beetti aganno agattooti agattote yineemmoti agattote babbaxxitino haammatu dani no yaate agattote yineemmoti ange dimbinannirichi mini giddoonni agate horoonsi'nannirichi lawishshaho kinneetto waa lasilaassa lawinori no yaate.